Afi ya nye eŋudzeƒe, eŋu vovovowo le eŋudzeƒea, eɖewo ƒe amadede nye aŋutiɖiɖi ƒe amadede amewo hã le va..a..a…ŋudzeƒea vam be yewoaɖo ŋu, exɔwo vovovowo xɔ gã vovovowo le afi ya.

Nyɔnuwo le tɔme dem. Woku tsi wolé woƒe tsiwo ɖe eta. Eɖewo do afɔkpa. Wo ame eve do afɔkpa, eve, etɔ̃ hã medo afɔkpa o. Ɖeka tsɔ tsia ɖe ta. Ega lé bubu ɖe asi. Ɖeka do awu eye wobla eɖa. Wole zɔzɔm.

ʋu woame etɔ le afi ya ɖeka nye eyike kuna eke kɔna ɖe eʋume edo agbã ne ʋua ɖeka alebe egale evelia ha ƒe agbadom driva ɖeka ha le eƒeʋume yike do awu dzĩ ʋu yike nye ʋu yike le ke kum nɔ kɔkɔm ɖe ʋuamea le gbemu

Nyɔnuvi aɖewo le atyse ɖoɖo tɔxɛ me. Wple dzamgbɛ ɖe eta yike me amisisi kple nu vovovowo le eme. Woyi yina ɖe esr ɖe ƒe. Wole le, wota avɔ ɖe akɔ ta. Wodo efia efia fɔkpawo. Ɖeka ƒe avɔ tata amadede srumu le eme.

Woɖo kplɔ̃ ɖe afi ya. Woku detsi kɔ ɖe nuɖuɖua baŋku ɖe dzi. Detsia me la, agatsa wo ame eve le detsia me, welé ame eve hã le eme, akpa kpe ɖe eŋuti. Kpa kpakposhitɔ ame atɔ̃ le detsiame. Wodɛ ɖe ekplɔ̃ yibɔ aɖe dzi eye agbadetsi le agbavi aɖe me.

Afia nye asime. Miakpɔ nu vovovowo le asia me; bladzo le afia, atadi le afia, sabala hã le afia, nyɔnu ɖewo hã le asi ɖim. Ɖeka lé vi ɖe akɔta. Bubu hã bɔbɔ nɔ anyi. Eɖo hã kpa vi ɖe dzime. Wozɔ̃ gbɔna.

Nyɔnu ɖe le eƒe edɔwɔƒe. Enɔ anyi ɖe zikpi me. Edo awu legbɛɛ yi ke le yibɔ tati legbɛɛ hã le yibɔɔ le eŋuti. Laptopi le ekplɔ̃ dzi nɛ. Ekɔ ekplu da ɖe egbɔ. Le be eŋu aɖewo hã va yina to eƒe afi yi ke wòle godzi eye exɔ ɖewo hã le.

Míanɔvi nyɔnu woame etɔ̃ le mɔ zɔm woame etɔ̃ katã kpa vi ɖe megbe ɖeka lé nan..e kotoku ɖe asi eve lé woƒe nutsɔwo ɖe eta, ɖe.. eve lé awu ɖe asi, ŋutsu aɖe hã tsɔ eƒe agba le emɔ zɔm.

Yuvu aɖe kple esrɔ̃ wole woƒe aƒe me, ɖeka..nyɔnua bɔbɔ nɔ eŋu dzi eye etsɔ vi ɖe akɔ nu, avu hã le wo gbɔ, avua tsɔ akɔ anyi.

Aƒenɔvi eve le afi ya, wonya nu sia ɖe eka dzi, ɖeka lé eka ɖe asi ekɔ asi tu ɖe ali, evelia hã ɖo asi tu, eƒo eɖa ɖe ta, koklo woame etɔ̃ le afi ya, ɖeka kple viawo, eve meƒo evi o, ɖeka nye koklotsu va tɔ ko le afi ya yike nunyanya le eme.

Afi yae nye ege dua me, nu vovovowo le afi ya ame aɖe le afi ya le ene dram, nyɔnu aɖe hã va be yeaƒle ene, ŋutsu ɖe ha zɔ yinz ebla watch, edo kuku, moto ɖe hã la afi ma eŋu aɖe le emɔ me tsom ŋutsiu aɖe hã le eŋu mɔ me tsom.

Afiya nye sika kuƒe. Woku kɔ geɖewo ɖe afi ya. Skaveta ŋuwo hã le afi ya. Yevu wo ame eve hã le afi ya. Ɖeka zɔ gbɔna va skaveta gbɔ, eve lia hã le megbe gbɔna. Ame yibɔwo bɔbɔnɔ anyi ɖe xɛxi te.

Afi ya ny eta luƒe, ŋutsu aɖe va be nolu ta na ye, ebɔbɔnɔ anyi ɖe zikpui dzi eye wotsɔ nu ʋe aɖe bu kɔ nɛ, edo atati lebee yike le yibɔ ɖe ame yike le eta lua enye ame yike ɖɔ kuku elé eƒe dɔwɔnu ɖe asi ebla watch edo awu ʋi aɖe

Nyɔnu eve le afi ya. Ɖeka bɔbɔ nɔ anyi eye evelia bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpi dzi, ele eɖa wɔm na enɔvia. Eyi ke le ɖa ƒom na enɔviaa, elé yiɖa ɖe ashi yi ke le eɖa wɔm. Tsitsitɔ yi ke le ɖa ƒom na enɔviaa, eƒo ɖaŋɔŋɔe ɖe etaa

Eŋu aɖe kpɔ afɔkua ɖe mɔdodoa dzi. Eŋua do agba geɖewo ɖe eŋua dzi. Eŋua me kple exɔta hã. Alebe eyi ke afɔkua dzɔa, emɔdɔwɔlawo alo Kpovitɔwo va le eŋua ƒe dzɔ, afɔkua dzidzem

Afi ya nye nyɔnu aɖe ƒe fiase me, ele avɔ dzram le fiasea me, avɔ vovovowo le afi ya, avɔ yiwo ke amadede vovovowo li, nyɔnua bɔbɔ nɔ anyi ɖe fiase me, nyɔnu la ele nu kom le fiasea me.

Yevunyɔnu aɖe va kɔ ɖe ƒe me. Kɔƒea me ɖeviwo va kɔ ɖe yevu nyɔnua ŋuti. Eɖewo kpla ɖe akɔ ne. Ɖeka ŋtsuvia ɖeka medo afɔkpa o. edo awu yi ke nye abɔ lebe. Etɔ ɖe afi ma nɔ enɔviawo kpɔm.

Rasita ɖe kple viawo le afi ya. Wole watamelɔni ɖum. Efe watalina na ɖeviawo. Rasita la eɖɔ kuku. Ele ɖevia ɖeka ɖe atata. Ɖevia ɖowo woame etɔ̃ do awu. Ale be woame ene hã li womedo awua ɖeke le dzi o.

Ŋutsuvi woame adre le afia. Wobɔbɔ nɔ nane dzi. Wo le aɖukpo ɖe gbɔ. Aɖukpoa, nu yibɔ aɖe le aɖukpoa dzi. Wolɔ nane ɖe kotoku me kɔ da ɖe afia. Ɖeka ɖo asi ali.